Lakana maromaro mipetraka eo amoron'ny ranomasina iray. Misy lehilahy roa mipetraka eo aminy ary ery lavitra ery dia hita fa efa mody ny masoandro.

Karazana asatanana malagasy eo amin'ny toeram-pivarotana iray. Ahitana satroka, pôketra, kapa, rojo isan-karazany ary ahitana harona ihany koa.

Any amin'ny toerana ambanivohitra ahitana trano tanimanga mitafo bozaka misy fefy hazo manodidina azy ireo ivelany ahitana mololo ao anaty fefy hazo ihany koa.

Sary hosodoko iray, misy karazana sarina tavoahangy, misy endriny samy hafa ary miendrika tarehin'olona ihany koa. Misy valopy iray tazomin'izy ireo ary misy soratra lehibe ery aoriana manao hoe : "ny hafatr'ireo tavoahangy plastika".

Fatana lehibe iray miloko mainty sy mena vita amin'ny bakoly, misy fatana vy roa eo ambony ary mandeha amin'ny alalan'ny entona fandrehatra izy io.

Tovovavy iray mpilatro manao fitafiana malagasy, manao raoby ary mitafy lamba ihany koa, mitondra elo amin'ny tànana ilany ary mirandrana mizara roa ny volony.

Vehivavy iray miaraka amin'ny zazalahy kely eo anoloany, misarona lamba tanteraka ny tarehiny ary mibaby zaza hafa ihany koa izy ao amin'ny lamosiny ao.

Fivarotana voankazo sy rano eny amorin-dalana. Ahitana : voasary, akondro ary misy karazana rano amin'ny tavohangy ihany koa. Misy fivarotana akanjo ihany koa eo akaiky eo miantona amin'ny vy.

Sary famantarana ny tafika, foloalindahy malagasy. Ahitana soratra "atrika tanindrazana" ary miloko maitso, forsy, mena toy ny lokon'ny sainam-pirenena malagasy. Misy sarina basy ihany koa eo aminy.

Tranom-barotra lehibe iray ahitana entana maro samihafa ilaina amin'ny andavanandro ao anatiny. Misy afisy ihany koa manamarika fa misy entana vaovao vao tonga ary hanaovana fihenam-bidy izany.

Mpianatra maromaro miaraka amin'ny mpampianatra ao anaty sekoly, toerana fianarana. Ny mpampianatra mijoro ery anoloana ; ary ny mpianatra kosa mipetraka aty aorina mitodika manatrikan'ilay mpampianatra.

Vehivavy iray manao famantaran'andro, manao solomaso, mirandram-bolo, miorirana eo anelanelan'ny fiara anankiroa ; mitsikitsiky ary mitodika eo amin'ilay fiara iray izy.

Korzety anisany legioma iray fatao laoka afaka tetehana, afaka voasana ihany koa. Ahitana azy avokoa eny amin'ny mpivarotra legioma rehetra.

Vevivavy roa samy mirandram-bolo izy ireo ary misy solo-volo volomparasy avokoa, mitovy ny paozin'ny volony ary misy haingony mitovy ihany koa.

Trano lehibe iray tamin'ny andron'ny faha-mpanjaka, manana ny mampiavaka azy sy ny tantarany izy io antsoina hoe : "trano masina fito ny andalana" io trano io.

Toera-pilanonana iray ahitana karazana seza maromaro nosaromana lamba fotsy, latabatra maromaro mitovy avokoa ny lokon'ny lamba ary karazana elo loko roa samihafa.

Fokonolona maro be milahatra manoloana ny trano lehibe iray. Hita eo avokoa ny sokajin'olona rehetra, na lahy na vavy, na ny ankizy na ny lehibe, na ny antitra na ny tanora.

Lehilahy maromaro mamono kisoa hanaovana lanonana iray any amin'ny toerana ambanivohitra. Dorana ny kisoa ary kikisana ny hodiny mba hiala izany.

Takela-by iray misy dokam-barotra ny orinasa iray mpivarotra fitaovam-pianarana, fitaovana ampiasaina ny anaty birao, sy ny hafa ihany koa. Mivoha fito andro amin'ny fito andro io fivarotana io.

Karazana ranon-tsavony sy menaka ary ranon-javatra fatao amin'ny volo mba hampihorongorona ny volo sy hanatsarana ny volo izany.

Karazana fitaovam-pianarana mipetraka eo ambony latabatra indray. Ahitana fonon-kahie plastika, ahitana taratasy amin'ny fonony ihany koa ary misy karazana kahie sy fitaovana hafa.

Karazana fitaovam-piasana vita avy amin'ny hazo ny tahony ary vita avy amin'ny vy kosa ny lohany ahitana maritoa, famaky sy ny hafa ihany koa.

Takela-by lehibe iray ahitana dokam-barotra ny orinasa iray mpamokatra sakafo ho an'ny ankizy. Ahitana ny anarana sy mombamomba an'ilay orinasa ary ahitana sarin'ilay fonon-tsakafo ho an'ny ankizy ihany koa.

Karazana sakafo isan-karazany eo ambony labatra ahitana mofomamy misy sokolà, ahitana dite ihany koa ary misy ronono. Ahitana karazana mofomamy hafa ihany koa.

Sary famantanana orinasa iray fandrotsahana karazana orinasa latsakemboka mba ho fitsinjovana ny fahanterana sy ny ankizy ihany koa ; ahitana sary ary ahitana ny anaran'ilay orinasa misy karazan'ny haingony harendrina ihany koa.

Karazan-tsakafo sy kojakoja ilaina amin'ny andavan'andro eo amin'ny tsena iray ahitana : ronono, trondro am-by fotsy, ranom-boankazo, savoka, koba, sy ny sisa ...

Toera-pisakafoanana iray ahitana seza sy latabatra ary jiro manazava azy, misy fahitalavitra ihany koa eny amin'ny rindrina.

Toerana fipetrahana fandraisana fiara fitanteram-bahoaka. Misy olona maromaro mipetraka eo, ahitana dokam-barotra an'ny orinasa serasera iray io toerany io.

Boky iray miloko fotsy, misy sarina voninkazo sy ravina voninkazo ihany koa. Milaza mahakasika ny fanafody sy ny vokatra azo amin'ny ravina izy io.

Rangahy iray antsoina hoe: Naina Andriantsitohaina. Ben'ny tanànan'i Antananarivo teo aloha ary efa nametra-pialàna tamin'izany izy ka nanao andraikitra hafa ankehitriny.

Lehilahy iray manao akanjo manga, mibaby kitapo mainty, ary manao satroka fotsy, mitaingina bisikileta eny amoron'ny arabe. Eny amin'ny tanany ilany dia ahitana daba mavo roa fitoeran-drano.

Lehilahy maromaro manao baolina kitra eo amin'ny kianja tsara dia tsara iray, ahitana seza fipetrahana ery amin'ny sisiny ary misy olon-kafa manao fanatanjahan-tena hafa ihany koa eo ivelany.

Karazana trano maro be eny an-drenivohitra eny, ahitana karazana trano misy ny miloko fotsy, miloko manga, miloko mavo ary misy lehibe dia lehibe izy ireo.

Gazety iray mitantara tranga-piaramonina iray hita tany aminy toerana Soavinandriana Itasy. Mpianaka no nivadina nandritra ny roa ambin'ny folo taona. Dimapolo taona ilay rainy ary iraika amin'ny telopolo taona kosa ilay zanany vavy matoa.

Mpianatra maromaro ao anaty toeram-pianarana. Mipetraka eo ambony dabilio avokoa ary misy kahie mivelatra eo alohan'izy ireo tsirairay avy ; ery anoloana kosa dia misy vehivavy roa manao karazana tantara.

Fiara maromaro no milahatra mahitsy manaraka ny sisin'arabe mandritra ny fitohanam-pifamoivoizana eny amin'ny lalana iray

Fiaran'olon-tsotra miloko fotsy, mijanona eny amin'ny arabe ao anatin'ny fitohanan'ny fiarakodia amin'iny làlana mandalo eo Akorondrano iny.

Angidimby iray vy miloko mainty manidina eny amin'ny rahona izy io, misy marika kintana mangirana eo amin'ny valahany.

Marika famantarana toerana fanaovana haiady any amin'ny toerana iray. Misy mari-pamantarana sarina tanana manao fonon-tanana mivonkona totohondry ary misy litera "b" sy "t" ihany koa.

Vehivavy iray nanao akanjo tohitena miloko fotsy, manao satroka mena ary mitondra poketra miloko fotsy ihany koa ; nijoro eo tokotany toerana fitsangatsanganana izay eny amorony ranomasina.

Lehilahy iray mitaingina kodiaran-droa miloko mainty eny amin'ny arabe. Aoriany kosa misy fiarakaretsaka iray ary ery ampita misy fiaran'olon-tsotra miloko mainty iray.

Akanjo fotsy iray mihantona, misy soratra sy haingony, sary miloko mavokely, mihantona eo amin'ny vatana fanehoana iray ao amin'ny tranombarotra fivarotana akanjo izy io.

Karazana ranom-panafody vokarin'ny orinasa iray mpanao fanafody vita amin'ny raok'andro Malagasy ahitana ranon-javatra isan-karazany sotrohina misy vita amin'ny tantely misy vita amin'ny vahona misy vita amin'ny fandrava ihany koa.

Toeram-pisotroina sy toeram-pandihizana iray ahitana karazana zava-pisotro maro be mihantona, ahitana fahitalavitra ihany koa eo amin'ny rindrina ary misy seza maromaro, misy jiro maroloko mirehitra ihany koa.

Tanora maromaro mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo mandeha amin'ny lalana tany. Eo ampitan'izy ireo no misy ny trano sekoly lehibe fianaran'izy ireo.

Pôketra iray miloko mavokely misy paosy miloko fotsy, misy vola roa alina ariary mitsotra miseho eo amin'ilay paosiny.

Karazana mofo samy hafa ao anatin'ny tranombarotra lehibe iray. Misy karazany sy anarana tsirairay ary misy ny isan'ny mampiavaka azy. Misoratra eo ambaniny avokoa ny vidiny izy ireo.

Eny amoron-dranomasina, toerana mahafinaritra dia mahafinahitra ahitana karazana zavaboary. Misy zavamaniry, misy trano tsara tarehy ihany koa ary misy toerana ipetrapetrahana sy ialokalofana.

Karazana asatanana malagasy isankarazany toy ny harona, poketra, saronan-karona, fitoerana vilia sy vera ary haingon-databatra ihany koa.

Tongolo roa mipetraka eo ambony harona plastika iray miloko mainty. Eo anilany misy legioma hafa ihany koa ary somary efa maina ireo tongolo ireo.

Vehivavy iray mitodika avy atỳ aorina, manao akanjo misy sarim-boninkazo fotsy izy ary lava dia lava mihorongorona ny volony.

Lehilahy maromaro mpanao fanatanjahatena eo amin'ny kianja iray, ahitana baolina eo anolohan'izy ireo ary manao fanamina mitovy avokoa izy rehetra, manao bà kiraro mainty avokoa.

Toeram-pivarotana karazana lamba malagasy, ahitana lamba soga mihantona ary misy karazana lambahoany sy lamba hafa, lamba landy ihany koa.

Famaky lehibe iray, misy soratra eo aminy ary mipetraka eo ambony hazo maromaro io famaky io. Maranitra dia maranitra ary mangirana ny lokon'ny lelan'ilay famaky.

Karazana antsibe vita amin'ny vy avokoa ny lohany ary misy famaky vita amin'ny hazo ny tahony maranitra dia maranitra izy ireo ary ampiasaina hikapana zavatra.

Karazana menaka sy ranon-tsavony fanasana loha ary zavatra fanositra ho amin'ny volo natokana ho an'ny ankizikely avokoa izy ireo. Misy endriny samihafa, tavoahangy samihafa no misy azy ireo ary karazany samihafa vokarin'ny orinasa iray avokoa.

Karazana ranon-tsavony ao amin' ny tranombarotra iray. Nampiasaina manokana ho amin' ny zazakely avokoa izy ireo. Misy ny ranon-tsavony anasana azy, misy koa ny ahosotra ary misy ny anasana ny lohany ihany koa.

Trano fatoriam-bahiny maromaro eo amoron'ny ranomasina, misy toerana fipetrahana eo ivelany ary misy fitsangantsanganana ihany koa.

Ramatoa iray manao akanjo manga sy kapa mena, mifatotra volo, mibaby zazalahy kely ao an-damosiny, manao akanjo fotsy io zazalahy kely io.

Toeram-pilanonana iray ahitana seza miavaka natao ho an'ireo mpivady. Ary misy ihany koa ny latabatra lehibe misy haingony ; misy seza hafa ihany koa ary misy tohatra miakatra eo.

Ankizy maromaro amin'ny toeram-pianarana iray, manao aron'akanjo manga avokoa izy ireo, misy lahy misy vavy. Ny sasany mipetraka eo ambonin'ny seza, ny hafa kosa mitsangana mandeha eo afovoan'ny trano.

Vehivavy iray somary ngeza : manao pataloha manga, ambonin'akanjo mavokely, manao lokomena sy manjamaso ary fohy mitsotra ny volony.

Hôtely lehibe kintana efatra eo Antaninarenina. Ahitana efitrano fandraisam-bahiny maro be ary misy toerana fisakafoanana malalaka ihany koa. Misy toerana fanaovana fanatanjahantena ihany koa ao anatiny ao.

Hazo iray nokapaina efa midaraboka amin'ny tany, ahitana potika hazo eo ambaniny ary ahitana fitaovana maromaro toy ny tsofa sy vy maranitra ihany koa eo anilany.

Rojo iray mihantona, ahitana haingony saritanin'i Madagasikara miloko fotsy ary misy vatony mangirana mangamanga eo afovoany.

Fitaovam-piasana maromaro vita amin'ny vy an- kamaroany ary misy ihany koa ny vita amin'ny hazo ny tahony, mipetraka eo ambon'ny baoritra amin'ny loko volontany eo ambon'ny bozaka izy ireo.

Tanora maromaro, misy lahy, misy vavy ao amin'ny efitrano fianarana iray, samy manao aro vava orona avokoa izy ireo ary mipetraka mitangorona eo afovoany avokoa.

Tanora maromaro mivory eo amin'ny toerana iray mitangorona, manao boribory izy ireo ary misy ny sasany mitazona kahie eny amin'ny tanany, ny hafa kosa mibaby kitapo ary misy olona iray mandray fitenenana eo afovoany.

Gazety amin'ny teny malagasy, "Taitra maraina" ny lohateniny. Ahitana karazana vaovao ara-pôlitika maro samihafa ary misy vaovao ara-tsôsialy ihany koa ary misy vaovao ara-piarahamonina ihany koa.

Tsena fivarotana kojakoja maro samihafa eny amoron-dalana, nisy ho an'ny zazakely toy ny: sotrokely, loviakely, tatin'ivy, kilalao sy ny hafa ihany koa.

Karazana kojakoja an-dakozia : toy ny lovia bakoly isan-karazany, misy sary ary misy lehibe, misy kely ; ao ihany koa ireo zinga plastika. Ahitana kaopy bakoly ihany koa ary misy lovia lehibe eo akaikiny.

Vehivavy iray manao raoby manga ary mitondra pôketra misy tsipitsipika fotsy sy mainty. mirandrana miorirana ny volony ary misy olona maromaro mijoro ao aorianany.

Takela-by iray mipetraka eo anoloan'ny trano iray misy ny sary famantarana sy ny anaran'ny orinasa ary misy soratra fa toeram-pivarotana eo.

Gazety miseho isan-kerin'andro, amin'ny vidiny arivo ariary, ahitana karazam-baovao toy ny politika, fanatanjahantena, fiarahamonina sy ny hafa ihany koa. Ahitana dokam-barotra ny orinasa ihany koa.

Takela-by matevina iray mipetraka eo amoron-dalana eo anolohan' ny vavahadin' ny sekoly. Misy ny dokam-barotra ny sekoly iray amin' ny fiteny frantsay sy anglisy any amin' ny faritra tanjom-bato misy sary ary misy soratra mahakasika ny mombamomba ny sekoly eo aminy.

Tanàna kely asatanana vita amin'ny tanimanga ahitana trano kely misy fiangonana, ahitana trano misy rihana maromaro ary misy tohatra sy fefy manodidina azy.

Karazana fitaovam-pianarana toy ny penisilihazo, penina, taratasy, paingotra, kahie, boky sy ny hafa ihany koa mipetraka eo ambonina latabatra.

Karazana rojo milokolokom-bolamena mangirana, misy karazany marobe izy ireo, misy ny misy letera, ao koa ireo misy vatony, ary ny hafa misy hiaingony hafa ihany koa, ny sasany amin'izy ireo dia efa misy kavina miaraka aminy.

Toerana fitsangatsanganana iray ahitana seza sy latabatra eo an-tokotany, ahitana zavamaniry maro be sy zaridaina ihany koa ary misy trano iray lehibe eo akaikiny.

Tranombarotra lehibe iray ahitana karazana fitaovana elektronika mandeha amin'ny herinaratra misy marika samihafa. Ary eo ivelany ahitana mpivarotra kiraro sy baolina ihany koa.

Karazana harona taratasy misy haingony sy sary maro samihafa mampiavaka azy, mihantona eo amin'ny rindrina amin'ny vy eo amin'ny trano iray izy ireo.

Karazana fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ao an-tokatrano, toy ny fahitalavitra misy lehibe ary misy kely, eo ihany koa ny fampangatsiahana ary ahitana milina hafa ihany koa.

Ranomasina mahafinaritra miloko manga dia manga ary ny lanitra koa dia manga manaraka azy. Ahitana olona maromaro milomano eo amin'izany ranomasina izany.

Toeram-pisakafoanana iray, ahitana latabatra sy seza maromaro ary misy jiro miantona ihany koa eo ambony. Eo ambonin'ny latabatra iray dia ahitana lasopy tongotr'omby ao anaty lovia.

Gazety mivoaka isan-kerinandro amin'ny vidiny arivo ariary, ahitana karazam-baovao toy ny pôlitika, fanatanjahatena, ara-piaraha-monina sy ny maro hafa ary misy dokam-barotra ihany koa.

Sarina fianakaviana maromaro, ahitana ny raibe sy renibe nipoirana ny taranak' izy ireo tsirairay avy ary ny taranaky ny ireo taranaka tsirairay avy hatramin'ny ankizy madinika any indrindra.

Takela-bin'ny orionasa iray mpivarotra solika ao anaty zaridaina iray. Ahitana sarina olona sy ny anaran'ilay orinasa ary dokam-barotr'ilay orinasa io takela-by io.

Mpianatra maromaro mianatra ao amin'ny sekoly iray, ahitana mpampianatra miijoro ery anoloana eo akaikin'ny solaitra be, ary ahitana mpianatra maromaro mitodika any aloha.

Milina iray fanaovana kajy ho an'ireo mpianatra siantifika, ampiasaina any an-tsekoly. Ahitana karazan-tsoratra, ahitana karazana marika ary misy bokotra miloko fotsy sy mainty ihany koa, mifono plasitika.

trano iray ambany rihana mbola andalam-pamitana azy ny tompony, mbola tsy voaloko izy io ,fitaratra ny varavarakeliny ary misy vy fiarovana sisiny

Takela-by iray misy dokambarotry ny orinasa mpamokatra karazana sakafo iray, miloko mena misy saro fo ary misy soratra ihany koa.

Karazana firavaka marobe ao anaty tsena iray ahitana karazana rojo, vakana, gourmety, haingon'ny tanana maro samihafa, kavina ihany koa.

Eo amin'ny fihodinana lehibe eo Ambohijatovo, manoloana ny zaridaina, ahitana karazana fiara maro be, misy fiara kely, misy fiara fitateram-bahoaka ihany koa mijanona eo nohon'ny fitohanan'ny fiara.

Karazam-biby, antsoina hoe Maki. Io biby io dia biby mampiavaka manokana an'i Madagasikara ary tsy misy manana an'io ny firenena hafa. Any amin'ny valan-javaboary manokana no misy azy io.

Katedraly, trano fiangonana iray ho an'ny mpino katôlika. Ahitana tilikambo roa ny sisiny ary sary vongan'i masina Maria kosa eo afovoany.

Kojakojan-dakozy maro samihafa ao amin'ny toeram-pivarotana iray, ahitana milina fanodinana ranom-boankazo, famanana rano, lovia lehibe, sotro, forosety ary antsy.

Akanjo ambony miloko fotsy misy hazo famantarana ny sekoly iray haitan ankarazana soratra amin'ny mpenina samy hafa io ankanjo io ary misy kisarisary ihany koa.

Gazety mivoaka isan-kerinandro, amin'ny vidiny arivo ariary, nosoratana amin'ny fiteny frantsay. Ahitana karazam-baovao, ahitana ny sariny filoham-pirenena teo aloha Ravalomanana, ahitana karazam-baovao avy any ivelany, fanatanjahantena, vaovao hafa ihany koa ary ahitana dokam-barotra.

Toerana iray fivarotana sakafo masaka ahitana paty ao anaty fitaratra, misy fangarony atody sy legioma ary ao ambany ihany koa misy sakafo hafa.

Kodiaran-droa mijanona eo amin'ny sisin-dalana, ny mpitondra azy ireo kosa dia mipetraka etsy amin'ny tohatra etsy ampita mikitika finday, manoloana an'izy ireo dia ahitana mpivarotra sakafo ihany koa.

Ranom-boankazo iray ao anaty vera lavalava mipetraka eo ambony lovia, eo ambony latabatra ny toera-pisakafoanana iray, eo anilany ahitana taratasy milaza ny zava-misy ao amin'ny toeram-pisakafoanana.

Toeram-pivarotam-panafody iray, ahitana karazana fanafody maro be, misy fitsabona ny kohaka, ny aretina toy ny tazo, ny aretin-kibo sy ny maro samy hafa. Misy mpiasa maromaro no mivarotra fanafody ao.

Tanora maromaro eo amin'ny zaridainan'ny vala an-javaboary iray, ny sasany mipetraka ary ny sasany kosa mitsangana. Samy mitondra kitapo avokoa izy rehetra ireo.

Hôtely fandraisam- bahiny iray sy toeram- pisakafoanana : ahitana seza tsara tarehy eo an- tokotany misy zavamaniry iany koa. Fitaratra ny varavarana ary tsara dia tsara ny endrik'ilay toerana.

Takela-by iray misy dokam-barotrin'ny banky lehibe iray eto Madagasikara ; ahitana sarin'ankizy kely milanja fanomezana ary misoratra manambara ny tolotra ao amin'ilay banky ihany koa.

Toerana iray anaty alaala, feno hazo maniry marobe, mahitsy tsara avokoa ireo hazo ireo ary mitovitovy ny halavany, misy bozabozaka somary efa maimaina ihany koa eo ambaniny ary tarafin'ny masoandro.

Fitaovana maromaro vita amin'ny plastika atao fitoeran-javatra, misy loko samihafa : misy manga, misy volondavenona ary misy mavo ihany koa. Misy sotro maromaro sy antsy ao anatin'ilay miloko mavo.

Boky iray miloko fotsy nosoratan'ny filoham-pirenena amerikanina iray izy io ary napetany eo amin'ny fonin'ilay boky ny sariny.

Fivarotana akanjo eny amoron-dàlana. Mihatona amin'ny trano izy ireo, ary misy karazany samihafa, misy mavo, misy mena, misy volomparasy, misy fotsy ihany koa.

Karazana ronono ho an'ny zazakely. Misy karazany samy hafa ary misy araka ny sokajin-taona sy ny sokajim-bolana misy azy ireo ihany koa. Efa misoratra tsirairay eo ambaniny ny vidiny.

Anisan'ny sakafo fihinan'ireo sinoa. Misy vary, misy hena manta ary misy karazana hazandrano sy saosy ihany koa miaraka aminy.

Tsena lehibe any amin'ny firaisana iray, any Taolagnaro no misy azy ; ahitana ny marik'ilay firaisana ary misy sainam-pirenena ihany koa.

Lehilahy iray mametaka fitaratra eo amin'ny varavarankely. Niakatra teo ambony seza izy ary mipetraka eo amin'ny varavarankely mametaka sy manamboatra izany.

Gazety mivoaka isan'andro amin'ny vidina eninjato ariary, ahitana sarin'ny profesora iray nanao fanambarana isan'andro ny amin'ny vaovao momba ny fahasalamana tamin'ny fotoana fitrangan'ny valanaretina.

Toeram-pisakafoanana iray ahitana olona maromaro misakafo ; misy vehivavy mijoro ary vehivavy ihany koa manao aron'akanjo ; mpiasan'ilay toeram-pivarotana.

Ankizy vavy maromaro manao tanisa amin'ny vato eo ivelan'ny toeram-pianaran'izy ireo, manao aron'akanjo manga avokoa izy ireo ary ny iray mbola mitondra kitapo.

Mpivarotra kojakoja fampiasan'ny vehivavy toy ny : fihogo, famatoram-bolo, aingom-bolo maro samy hafa misy hoan'ny ankizy misy hoan'ny lehibe ihany koa.

Lehilahy maromaro, manamboatra kodiarandro eo amoron'ny arabe. Misy kodiarandro maromaro mipetraka eo akaikin'izy ireo ary sahirana dia sahirana amin'ny fanamboarana azy ny iray amin'izy.

Voasary makirana ao anaty sobika roa samihafa, mipetraka eo amin'ny tany eo akaikin'ny hazo lehibe iray. Misy karazany roa izy ireo, misy ny lehibe mitokana ary misy koa ny kely mitokana.

Asa tanana malagasy, tetiandro natao tamin'ny rofia, ahitana sarina maki ny eo ambony ary tetiandron'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo ny eto ambany.

Lehilahy iray mpanao baolina kitra mitazona baolina eo amin'ny tanany ary manao fanamina fanaovana fanatanjahantena mijoro eo amin'ny kianja iray, etsy aminy ilany ireo mpiara milalao aminy.

Fasana iray vao namboarina eo amin'ny toerana iray antsoina hoe : fasana madio ivelany izy io, satria norafetana tamin'ny vato, ary hita eo ivelany ilay vato nandrafetana azy.

Satroka roa norariana tamin'ny rofia ary misy fehiny haingony vita amin'ny hoditra ny lohany. Tsara dia tsara, fotsy ny lokony, ary misy karazany roa ho an'ny lahy sy ho an'ny vavy.

Toeram-pisakafoanana iray ahitana karazana seza sy latabatra maro be, misy ny hazo, misy koa ny plastika ary ahitana ranom-boankazo ao amin'ny vera sy siramamy eo ambony latabatra.

Fitaovana iray vita avy amin'ny vy miloko manga, misy mainty ary misy mangirana eo anoloana. Ampiasaina izy io mba ho fandrangitana sy fanapahana vy.

Asa tanana malagasy vita avy amin'ny rofia. Ahitana sarety kely, trano kely, omby kely, ary zava-maitso ihany koa eo akaikiny.

Karazana ranon-tsavony fanasana loha, vokarin'ny orinasa mpamokatra iray, ahitana karazany marobe, misy ny amin'ny volo miloko : miloko mena, misy ihany koa ny amin'ny volo maina sy tapatapaka : miloko mavo, vita avy amin'ny zavoka ary misy ny volomboasary ihany koa.

Vehivavy iray miboridana tsy manao akanjo, miamboho, mitsiky izy, manao manjamaso. Sola tsy misy volo kosa ny lohany.

Karazana boky marobe ao amin'ny fitoeram- boky iray ; ahitana boky isan-karazany araka ny lohateniny sy ny mombamomba azy. Efa miraikitra eny amin'izy ireo tsirairay avy ny vidiny.

Eny amoron-dramomasina iray ahitana tora-pasika madio dia madio ary misy bozaka sy zavamaniry maro samihafa ihany koa eo akaikiny.

Ao anatin'ny efitrano lakozia iray ahitana fatana lehibe mandeha amin'ny herinaratra ary ahitana karazana tavoahangy maromaro eo akaikiny, misy latabatra maromaro ihany koa.